Tinokurudzirwa ana mai zviyani wabare mwana wako tidakarire chibhedhleya tisajambe mwedziba. Ana anode kudziirirwa kumatenda akapambaukana anobata ana.

Matenda anopararira pashi reshe idambudziko remuntu veshe. Naizvozvo eutano anombohamba eidaidzira uyai timubaire timudzirire kumatenda avavo ngatiende.

Utano hweacheche hunokosheswa maningi kweshe pashi reshe. Zvakadero kune mitombo yeanombodonhezerwa yekuadziirira kuti asabatire matenda anonga eipararira.

Muzvibhedhleya zvedu mune amweni madhokodheya anongofundire basa rekuemere kuone zvemakanda eanthu kuone kuti akanaka here kana aite mapundu kuti aite maronda tomupe mutombo.

Ebandiko reutano anoona ngezvekuchengetedzwa kwavanhu anosise kuzvichengetedza iwona ngekutanga ngekudxoka zvidxoko zvinoite kuti asabatira matenda angaparadzirwa ngekugwamana kana kuti ngemhepo.

Matenda anotapuriranwa akaita sanaBeshamupengo nanaIbhola anode kubairwa kudziirira kumatenda awayo. Sakei meiona eizohambe muzvikora eibaire vana kuvadzivirire kumatenda.

Madhokodheya edu anoseenze neandu anematenda aya anotapurirana kuburikidza nekugwamana kan kuti ngemhepo anosisirwe kunge akazvichengetedza akaqhoka zvigqoko zvinoite kuti astambire matenda.

Mazuwa ayani kwakambonetsa nemukuhlani webeshamupengo waitapuriramwa anhu aiti ode kufamba kunyanyanyanya anotyaira aya aiti ode kuhamba nzvimbo omboenda ohloiwa oonekwa kuti auna here besha mupengoro .

Anoseenze muzvibhedhleya anosungirwa kuti azvidziirire maninhi adxoke zvidxoko zvinoite kuti asabate matendaba nekuti akabate matenda matenda awa anopararira kuatenda nekuamweni asi anoseenza nawo.

Tinotobonge maningi neantu emundaraunda anoti kuzwa ngekuita, andozwa kuti echibhedhleya ari kuuye kuzobaira kudziirire kumukuhlani antu anobuda maningi eindo bairwa.

Ebandiko rezvehutano anozviziya kuti akarekere kubuda kuantu ndivo anokauya ngematenda kuchibhedhleyako. Hino anotobuda kuzobetsera vantu kubanziyo antu ogara angwarira eibhuirwe matenda anenge eiuya.

Tinobonge yaampo mapandiko ari kushandidzana ngebandiko rezveutano ari kuise mupisi mumakanyi mwedumwo kuti antu awane mvura yakachengetedzeka antu asamwe mvura yemumasawa.

Kune amweni matenda ekuti tinokone kumabatikira tega kumbatso dzedu kundobhuirwa zvekuita ndichiremba matenda akafana ngembezi dzinonzwi munotapurirana mukaende kune antu saka dzinode kunangira muri mumbatso mweidzirapa muri mumbatso.

Ukatarisa naiti ,kahana kanomborova, asi kanotode kuti udzishingise muntu, ubairwe ,udziirirwe kumikhuhlani inoda kuuya. Azhinji takapona payani, nejekiseniro pakhovhidhi payani.

Madhokodheya edu antu akatikoshere maningi anosise kudzingwarira kudxoke mbatya dzinoite kuti asabate matenda nguwa yaanenge eishanda neantu ane mukuhlani unoparadzirwa nekugwamana.

Ashandi ebandiko reutano kuti kwaite mukuhlani uyani unopomoranwa kubudikidza ngemhepo kana ngekugumana anosise kunge akadxoka ngqubo dzinoite kuti asabatire matenda ba kuti ari kushanda neatenda akadaro.

Mukore uyani, webeshamupengo uyani, inga zvakatooma, waiiti ngeunokupe chikhafu, dzimweni dzemukuwo chaiiswe padhoo. Wozobudawo wotore chikhafu chakhona. Tinobonga ngeakakone kuzvidziirira, denda rikapora.

Mikhuhlani iyani inotapuriranwa kuburikidza ngemhepo inode kudziirirwa, muntu weshe unosise kuti adziirire mutendawo neunorapa wakona.

Mapandiko akadziemera anobatana ngeutano pashi reshe kugare mishongano eibhuya ngezvematendawo anobate anhu akafanana nganagomarara, anashukawo anobate anhu eshe pashireshe.

Emapandiko anodziemera anombohamba muzvibhehlera eidetserana ngeeutano maererano ngekusimudzire utano hweantu mundaraunda.

Ngatidakarire kuti tiende kuchibhedhleya anamai voye, tinobairwa kungaa kudzivirirwa kumukuhlani, ngatigare mwiri yedu yakadzivirirwa. Kungava kuronge mhuri ngati dzirire tisabata pamuviri patisina kuronga.

Chiro chinonzi mvura chakanaka maningi. Mvura inope utano mvura ndiyo inobate kusimbise mwiri yedu, ngatimwe mvura yakavandudzwa yemumugondi kana yemumupisa

Mwana weshe pachikora une kodzero yekumwe mvura yakachena. Zvikoro zveshe zvinosungirwa kuti zvinge zviine mvura yakachena yekuti ana asamwe mvura yakasvipa ngendaa yekuti inounze matenda.

Kune makambani arikushandidzana nebazi rezvehutano nenyaya yekuchengetedzwa kwehutano hwevantu. Ari kuona kuti antu avaniswe mvura yakachena muma nharaunda.

Nguva iyani yebesha mupengo inga zvaoma peshe pavai guma dai pakambani vaitotanga vatohloiwa kugedhi kuonekwa kuti mwiri vako hausi kupisha ere. Chero uine mwana maihloiwa kuonekwe kuti zvakanaka ere.

Kune mamwe mi mapato ari kushandidzana nebazi rezveutano, kuone kuti anhu awaniswe mvura, musinde mwemizi yavo ,nekuti mvura inodetsera zvakanyanya maningi ,pautano hwemuntu.

Ndino dakarira ana mai anongwarire utano hwavo anoende ku chibhedhleya amweni ano erengera amweni anoramba kuenda nekutya naiti inotyisa hayo asi inorapa.

Amweni ana baba anongofunge kuti kuende nemwana kuchibhedhleya ibasa ra amai tinodakara yaambo neamweni ana baba atinombosangana nawo muzvibhedhleya eyi uye neana kowarapisa.

Kune imweni mikuhlani inombouya yekuti anhu eutano anosisire kuti abude auye ambouraya utachiona unenge huri munharaunda mwenyumwo. Anobuda akadxoka zvidxoko zvokuti abatiriba mukuhlaniwo uwowo.

Tinobonga ebandiko rezveutano, anounza zvimweni zvibhedheleya zvitoko mumakanyi medu kuti ana mai edu asahamba muhambo wakakura maningi eiende neana kuti anohloyiwa mwedzi ngemwedzi.

Anombobuda eimbosipureya kuuraye mikuhlani mumamhatso medumwo tinoone eibuda akazvichengetedza kuti asabatire matenda anonge ari mumamhatso medu.

Hurumende dzedu dzeidetserana ngeveutano akaite chirongwa chakanaka chekuti mumamizi mwedumwo ndau imwe neimwe inenge iine pombi inobudise mvura kuti antu amwe mvura yakashambidzika.

Dambudziko rengqondo ririkubata ana edu kunyanya-nyanya majaha ari kuaruka. Ngenyaya yemitoriro yaari kubata, ngatidetserwe ngeveutano kuti ana edu adetsereke.

Tinokurudzirwa yaambo kuti taite washate soro mumuzi ngatisarekera eirumba eibuda eindonongere chikafu pashi mumarodhi. Ngatiaendese kuzvibhedhleya zviriyo kwaanochengetwa kusvika apona.

Kugadzikane mundxondo ndikona kunodiva kuti utano hwako huendeke. Kugara veindoshekerera tisagara takasuva ndizvona zvirikukonzere matambudziko endxondo awawo.

Anhu arikubatana mapandauko akapamhauka akadziemera ega eibatana neeutano eifundisa anhu ngezvedambudziko redhlondo ririkubata munhu weshe neari pamabasa arikubatwa ndiro ,tirikouna anhu eite mishongano nemichina yechizvinozvino eifundisana ngezvendxondo.

Zvikoro zvedu zvefundo yepadera, zvine madhokodheya ari kuerenga. Arikuite tsvagurudzo ngenyaya yeutano hweanhu, madhokodheya ayani anozobatika pazvivhitivhiti eifundisa ana, nekufundise muntu weshe ngezveutano hwake.

Dambudziko rendxondo rikanonokerwa munhu unomhanye bani peyani ngatikurumidzei kuti tikaona kuti pane waita dambudziko rendxondo akurumidze kudetserwa mitombo iriyo.

Dambudziko rendxondo riri kubata antu akawanda. Azhinji antu ari kurwara eihamba hino chinodiwa kuwane muntu waunobhuya ndiye zvinokunesa mweidetserana mweikurukura zvinoreruka.

Ndau dzinorapirwa antu, chingava chibhedhleya chidodori ,chingava chibhedhleya chikuwani ,chinosise kunge chakahlamburuka. Zvinoziiswa antu ngazvinamirwe pamadziro ,antu oerenga oziya.

Mitombo yeduyo hetinozoisenzesa taione muzvitoro inenge yabva nekumhatso kweinenge yabva yeihloiwa yeionekwa kuti inokodzera ere kuti antuapuwe abairwe kana kuti amwe.

Chikoro chepadera chinofundise madhogodheya chinerimweni bandiko remadhogodheya anondoemera kufundire zvekuongorora zvinobva muantu dzingava nyama dzinobviswe muantu dzinga ngazi dzinobviswe muantu.

Tisabatikana maningi kuti tazwe eimubhuyira kuti chimbogarai uno timbomudetsera uno, hapana chaunobvaba, hama dzako dzinondouya dzeibhuya newe dzeikuona, ona madhokodheya eikuona, nguva yeshe eide kudetsera.

Ebandiko rezveutano ari kuvhurevo zvikoro zvavo zvepadera. Zvekuti ana edu apedze kuchikora chepadzasi, oendeyo onofundira mabasa ekurapa nezvimweni zvakasiyana-siyana, zvinosanganisira kuhloya ngazi.

Zvibhehleya zvedu zveshe zvikurutu ngezvitoko zvinosise kunge zviine mwekuhambira mwakavharika musingachaiyi zuwa musinganayi anhu atenda edu aone mwekuhambira asingachaiwi ngezuwa.

Pachibhedhleya panosise kunge iri ndau yakahlamburuka atitarisiri kuti tisangane nemapepa pasi inotarisirwazve kuti inge iri nzvimbo yakaiswe zvidhina pashi isina bukuta.

Tinobonga maningi nedanto rakatorwa nehurumende rekuti ana edu afunde ngenyara. Ana edu ariko kuzvikora zvepadera ari kufundire kuhloya, ari kutofunde eitoshande nezviro zvakhona.

Ana edu ofunda maina. Ofunda kuzvikora zvederayo. Zvizvinji zvakhona karetu taindozvierenga mumabhuku teindoona mipikicha. Zvinezve akusina zvemifodhoba. Kutondobata chiro chakhona weifunda ndicho.

Anombopota eitombo fundisana pheyani ariyo kuchibhedhley ako kufundisana kuti atenda anobatwa sei kuti denda rauya tino rigadzirisa sei tinoribata sei eiseenzesa michina yechizvino zvino.

Ana edu echikora , ekuzvikora zvepadera-dera. Ariyo kuzvikora zvavo, kune zveshe zvekuti anoshandisa, kunyanya-nyanya munoongororwe ngazi ne mhatso dzakhona dzinenge dzakahlamburuka.

Ona madhokodheya akhona nemanesi akhona, anemukuwo wanotomboite mushongani, wekuwonesana zvinenge zviyida kuyiswa pachibhedhleya po, nemitombo inenge iyida kutengwa. Anogare pashi obuya.

Mazuwa anaya zvanaka mafundire oite ana edu kuzvidzidzo zvederako achanyanyi kufunde ngekuvhure mabhuku akuwanze kusenza eishandise michini yakona eitobata zviro zvakona.

Rimweni dambudziko rinosangana neantu mumamuzi mwedumwo ngere ganda. Asi antu azhinji anoritarisire pashi ukaona kuti ganda rako rakuite zvisingazi zvarainga rumbe kuchibhedhleya ariyo, madhogodheya anondomirire zvemakandazvo.

Emasango akadziyemera pashi rese arikubatana nemapato akatsipambauka eitamishongano maereranongeutano hweanhu mazuvano nekuda kwemichina yechizvinozvino yaako ariemweni nyika anokone kutoita mishongano nearikuneimweni nyika etobhuirana eitoonana.

Hetinozoaona madhogodheya aya anga ari muzvibhedhleya, ane amwe aanoshandidzana navo, anenge ari pamusoro pavo, anenga ari padera pavo, anotungamirira bandikoro rehurumende.

Pashi reshe rinobatikira maningi utano hweana, unoone eigare mishongano eisenzese michina yechizvinozvino kuti aise misoro pamwepo abhuyirane kuti oitasei kuti utano hweana huenderere mberi.

Tinoda kubonga maningi mabandiko akaema ega arikubatana ngebazi reutano kudzivirira mukhuhlane weHIV. Arikuhambe eifundise antu eiape mazuwa kuti tinouyako musi wakati, oenda onovafundisa.

Tinovonga yaambo ari kuramba eifunda eiite tsvakurudzo ari kubatanidza emitombo yechizvino zvino emitombo yekudhaya eibudisa kuti zviri kushanda zvakaringana.

Mukuwo unowu , muzvibhehlera mwanaka maningi ,akuchasuwisi ba ,nemibhedha yakhona yakanaka maningi. Ana mbuya akhona nana sekuru akhona anobatikira atenda ,anobvunza panorwadza nezvemunoda kubetserwa ndizvo.

Ezvi bhedhleya zvedu anosise kunyora kuti enyora kuti einyora papepa kuti einyore pamudhuripo. Asi anosise kunyora zvinoi twemwo mumu dhuruwo kuti muri mweana ngazvinyorwe zvioneke kuti umunge meana.

Pazvibhedhlera pedu kunyanya zvibhedhlera zvikuwani aparashi antuba. Panenge pakanyorwa. Dzimweni dzemukuwo vanonyora chikwangwari, dzimweni dzemukuwo anonyora pamadziro. Kana kuri kweana, anomubhuira kuti kuno ndekweana vega.

Amweni anamai tinemm katsika kekuti mwana kuti apedze majekiseni ake aachaendi kuchibhedhleyaba. Ngatirambe tiendese ana edu kuzvibhedhleya ,andohloiwa. Madhokodheya ariyo anonge eiona kuti uri kufeme chakanaka ere.

Masangano akadziemera ari kubatana nebandiko rezveutano eiape movha dzekuseenzesa munguwa yedambudziko rinode kukurumidze kugume pachibhedheya angaa matsaona dziri kupiwe movha.

Chibhehlera chimwe nachimwe chinosise kunge chine movha inoshande kutwara anhu panguwa dzenjodzi angaa matsaona mukati memugwagwa angaawa ayani mamai anenge eide kubara ngaigare pasinde ne chibhehlera movha yo.

Muzvibhedhleya zvikuwani, munooneke antu anenge arimwo, anochengetedze ntaraunda. Munosise kuchengetedzwa muzvibhedhleya mwedumwo, ngekuti mwune michina yakakosha maningi. Ikabiwa azvitinakiriba.

Ana edu emazera echidiki tinodakara yaampo nekuti anobatana neabandiko reutano eihambe mumamizi eifundise anhu maererano ngedenda rinode kuuya kuti anhu ori ngwarira sei.

Amweni anotya piyani kuti ndikaenda ndega kuchibhhleya ndinorashikwa. Amurashikwi ba! Chero musina kudzidza ,anoti akanyora mazwi oise mufodho, unondosvika paunodapo.

Muzvibhehleya mwedu unosise kunge mune nzvimbo dzakanaka maningi. Mwekugambira munohamba vanhu munenge makavharwa kuti vatenda vasa vapiswa ngezuva, vasanayiwaba.

Zvinodesere maningi hemunoona ana chiremba ayani eihamba ngemabhuku einyora anoitire kuti ona andiegapi anoseenzepo dzimweni dzemukuwo kunouya umweni anotangirawo apapo aerenga zvanyorwawo ngeumweni.

Naiti dziya hetinodziona dzirimo muzvibhedhlera dzine mizera dzekubaira, dzimweni dznobaire ana dzimweni dzinobaire akuru nemvura yakona inosise kunge irimvura yakahlamburuka inonga yakatoshambidzwa, inonga irimumapepa yokudhibanisa ngemutombo wakona.

Tinobonga yambo kune amweni mapandiko akadziemera arikuseenza nebandiko reutano kuone kuti antu achengetedzeka amweni akona arikupe movha dzekuti altwara arwere amweni arikupa mabhazi ekuti antu aone kunofundisa antu nezveutano.

Mitombo yemuzvitoro zvinotengese mitombo inosise kunge yakarongedzwa zvakanaka zvekuti inenge yakamira eienderana ngema ngemukhuhlani yainorapa zvisambononose unotengesaba eimbotsvaka ngaangoti asvikepo ototora.

Tinodakarira maseenzero anoita madhokodheya edu kunyanyanya denda kana rikaita ngatei rakakura zviyani kana kuti eivhiya muntu aseenzi ari egaba anodetserana akawanda.

Mitombo irimwo muzvibhehleya yakadzaremwo nemuzvitoro zvinotengese mitombo inonesa maningi inokone kuite nyaya yemare yekuitenge mitombo yo ngekuti mizhinji yakona haihanirikiba.

Kune mukuhlani umweni wanesa maningi mazuwa anaya, mukuhlani weshuka. Anhu anofundiswa ngeeutano arikunyora peshe-peshe zveanofanire kungwarira kuti usabatwa ndiwo, zvirikuiswa peshe-peshe. Zvimweni zvirikunamirwa mwatinohamba mweshe.

Asharuka edu emazera akura anowanzoite dambudziko remadziso. Ngatikurumidze kuaningira, kuti taone kuti oite dambudziko ngatikurumidze kuende kuchibhehleya, anodetserwa.

Tinodakarira yaampho madhogodheya edu ari kuite mushando wakakura maererano ngede mukhuhlani wanesa maningi wegomarara. Tiri kuvaona antu ari kuuya apona, dzimweni dzemukuwo maku mawoko anonga abvisiwa asi muntu weirarama.

Tinodakarire ebandiko reutano madhokodheya edu nemanesi edu anoshanda maningi neantu anonga asangana nematambudziko akasiyana siyana angasanganisa matambudziko egomarara arikushanda ezvibhedhlera zvimweni zvakona arikurapa zveitobudirira antu eipona.

Matenda anouya nemwando dzakapambauka amweni anouya ari madziso amene. Tinokurudzirwa anamai nana baba ngatirambe teiningisa madziso eana edu. Kuti taone kuti pane chashatemwo tokurumidze kwende kuchibhedhleya.

Hetinobhuya kuti ngatikurumidze kuenda kuchibhedhlera, amweni arikutorapwa itopora magomararawo. Ringadayi rabuda ririmuziso rikandokurumidza kuonekwa rinondorapika wotopona wopetuka kanyi.

Madhokodheya edu ari kudetsera maningi kuti denda re gomararo ripere tino aona tika pinda muno vhiirwe antu zviya eyi bvisa pamwe endau yakona inonge isingazi kuita zvakanaka ano detserana vobvisa pashatapo muntu opona.

Tinawo ana edu arikudakarira maningi kufundisawo amweni ngezvegomarara kuti antu angwarire magomararawo kuti wazwe kuti pane pon'en'ena ukurumidze kundohloyiwa.

Kuti tazwe panopanda antu woye ngatikurumidze kuenda kuzvibhedhlera amweni anoti a iboko bomo arina basa ba rinopora boko ronrinokoma kuita magomarara ngatiende naro kuchibhedhlera rindohloiwa.

Tino dakara yambo nge mucheni yadzaremwo mu zvibhedhlera imweni iri kushanda mabasa aka oma wee inoto suka ngazi yeibudise mu mwiri we munhu yei suka yeigeza yeipetudza hee muviri we muntu yapedza muntu oto hamba.

Mazuwa anaya tinodakara maningi nekuti azhinji madhokodheya ari kuite tsvakurudzo nekufundire kurapa magomarara ringawa rinouya riri pamu panzvimbo iri yemwiri mazuwa anya ukazvikurumidzira zvorapika.

Akuru akuru ehurumende, arikutsvake mare dzakawanda, achise kubandiko rezvewutano ngezvekusenzesa, angaha majekiseni ekuti anu abayirwe, adzirirwe kumagomarara. Tinobonga yambo, nehurumende dzedu.

Tinozviziya tese kubva reiuya denda regomarara watoribatwa, nedambudziko nendxondo riyanaa rinotouyahe pauri, muntu wootofunge kuti ndaakutofa peyana. Haiwapa zviriyo zvekunasira mazuvano, iriyo mitombo. Kana kuri kupisha anopisha, zvinonaka, zvinoite zvakanaka.

Fundo yamazaanaya yasiyana ngeyekaretu, yekuti muntu waindodzierengera akagara ,weishingirire kuti ndiite namba wani. Mazuwa anaya anhu ofunde eidetserana, eipanane ruzivo, dai mumazvibhedhleya, kweeshe antu ondofunda ari mapoka.

Zvakarema maningi kuti utambire soko rekuzi une gomarara uunenge woototi upenyu hwaguma pheyani asi tinobonga ndiwo madhokodheya edu anokudetsera kusvika wapona kuti weipona.

Mezvibhedhlera anosenzesa njira dzakawanda maningi kufundisa vantu agone matenda anogona kufundisa einyora Ari matebhura maererano ekuti muntu unokwanisa kurarama sei nechirwere chemoyo.

Kune mapandiko akawanda maningi ari kubatana nehurumende kubatsira utano hweana, mazhinji akona anoningira ana ayani ane moyo isina kugadzikana ovadetsera.

Mazuwa anaya zviro zvizhinji, dai kungaa kunyoresa kwemene weiguma pachibhendhleya. Zvizhinji zvakona zvakuseenzeswa michina yechizvino zvino. Ungava uri kurapwa, unondorapwa eindoseenzesa makombuuta awawo.

Kuzvibhedhleya kwedu ariyo madhogodheya, anondoemere zvemakanda eantu basi. Ngatiende kuti weiona kuti ganda rako asirizipi rekubarwa ndiro enda anonokuhloya.

Heanenge aisha ndevmwo muzvi bhedhleya payani eikusuke maronda, eimubaya majekiseni, zvaano seenzesa zvine mitemo yemarasirwe azvona, mwenayeti munopinde mwadzo, mwe mapepa munopinde mwawo, mwe mabhandichi muno pinde mukagaba kawo.

Ayani anosenza muyani munohloyiwa dsingaa ngazi dzinobve pamuntu dzingawa mawetidzo dzatinenge taendese mumagaba ane nzvimbo yaanenge ainayo muchimhatso mwawomwo yekuti dzimweni dzenguwa mvura dzo dzinopfachukire mumadziso mwawo ane pekugezera.

Anoshande mumbatso dzinoitwe ngezvekuhloya anosise kunge makaba akona amunenge maitira zviro zvenyumo akavharwa akanyorwe mazita akanyorwe ngezvinoda kuhloiwamwo

Anoite zvekuongorore zvirimunyama dzeanhu mukati, anebandiko ravo raanomisa anhu eihloya zvinonga zviri mukati, unoiswa pamagetsi, wochimiswa weihloyiwa, wozobhuirwa zvinonga zvabuda mumuchinimo.

Mumhatso dzimweni dzepachibhedhleya ngedzinohloiwe ngazi nemvura dzinobve mumwiri mhatsoyo munosise kunge muine mucheni yemwo nezvihlayo nekuti antu aya Anomire nguwa yakareba zvihlayo zvi osise kunge zvirimwo ashande basa rawo akagara.

Peanotitore ngazi payani kana kuti patinonzwi puwe chigaba wonzwi enda unoitiremwo payani zvotorwa zvinonamirwe mapepa oise ma namba nemazita kuti zvagumeyo zvisa rashikwa ba zvizo zikanwa kuti ngezvani.

Mhatso dzinohloyiwa amweni matenda anoita ingatei emuchifuva dzinosisa kunge dziri mhatso dzaka vharika nekuti imweni mushina yakona inonga ine magetsi akawandisa amudikuti mungopinda muntu weshe weshe.

Anosenze muyani munoitwa ngezve kuningira mangazi dai imvura dzinobve muantu anosise kunge akapfeka zvidyxoko zvekuzvidzivirira kumatenda.

Yaayo michina muzvibhedhleya. Mazuva anaya zvasiyana nekaretu kuti muntu waihambire chibhehleya mwedzi miiri, mitatu, mirongomuna weindonzi chimbonomwa awawo wozodzoka, chimbonomwa awawo. Zvinezvi zveshe waakundobhuirwa apapo.

Bandiko riyana rinoita zvekuhloya ngazi dzinobva muvanhu ngemvura dzinobva muvanhu dai ingava weti anonga Aine zvanenge eitopima zvizhinji zvakona zvine chipimo zvakanyorwa makapu akona.

Eutano akabatana nemasangano akapamhauka anodziemera anobatikira maningi utano hweantu. Nnoona einamira maphepha peshe-peshe, einamire nerurimi runozikanwa ntaraunda yeshe, kuitira kuti muntu weshe aziye zvinenge zveibhuyiwepo.

Chakanakire kubarire kuchibhedhleya ndechekuti zvintu zvako zveshe zvinonyorwa pashi, mwana wopuwe kadhi rinobhuye zveshe. Rekubhuyire mwana zuwa raabarwa unenge unazvo.

Veutano vanokoshese utano hwemadzimai hweanhukadzi. Tinomboona dzimwe dzemukuwo vakaise maponde anenge akanyorwa eicherechedza kukosha kweutano hweantukadzi.

Munobhuyirwa zviyani pamunonga mabara kuti tinomudaihe pano mushure mekunge mevhiki. Tinokudaihe pano panopere mwedzi. Indaa yekuti anobatikira maningi utano hwenyu mai muri kuyamwisa neutano hwemwana.

Eutano anobatikira maningi utano hweana tinombaona dzimweni dzenguwa eihambira muzvikoro eida kuona kuti ana ari kuchengetedzwe zvakanaka here eimbobhuya nevabereki nematicha akona.

Michina yadzare muzvibhehlera inongoda iveve hama yangu kuti uende vohloyiva imweni yakona yakakura inoite ekutochovheva, yosundiva aihambiba ,aisimudziki ba.

Micheni dzazaremwo muzvibhehlera chadzinoita dzimweni dzakona dzakakura dzekuti anthu akoni kuteka teka kuende pamweni dziinenge dzine mavhiri, dzimwe dzakona dzinonga dzine chekutodhiraivha chakona munthu weitohambisa.

Anofundisa ngezvemazino ane bandiko ravo raanenge eitaticha eisenzese maturuzi anonge akafanana ngemumuromo wemuntu anotanga eifundire pamufodhopo kusvika azofundira pamuntu.

Michini yaayo kuzvibhehleya huye irikuite yeindovanda zveindovanda zviro zvakona, zveindovanda zviro zvakona. Zvineizvi kwaane kamuchina kekuti dhokodheya unobate paoko kudai kateyi akabate foni ,eitohloya teitomubhuyira zvaanenge eitoona mundani, dai mwana unotokubhuira zveshe zvirimwo mundani.

Micheni yadzaremwo muzvibhedhera anamai woye nyika yanaka iyi. Zvasiyana nekudhaya Kuyani kwekuti waipedze mazuwa weindohamba weimbozi imbonomwai apa tione mangwani, chimbonodai tione mangwani. Zvinezvi wakutobhuirwa zvako zveshe pona apapo.

Zviriyo zvekuseenzese kuzvibhedhleya, mibhedha yemazuvano yanaka manhingi yokuti unogone kuite zvaunoda, kuti weide kugara, kuti weide kutangete wakaterama, iriyo.

Micheni yazaremo muzvibhehlera, amweni angachengeta matenda mumhatso kuti toende kuri naye denda rakura achakoni kuhamba, zviriyo zvekuhambisa kuzvibhehleyayo ,ngatiende neatenda edu anodetserwa.

Tikade kuzviunganidza zveshe pano zvinoseenze muzvibhedhleya, mhatso yeshe inodzara. Hwakawanda hunzanzanza hunoseenzeswe muzvibhedhleya kusanganisire mibhedha, zvingoro zvinotakure maphilizi nezvikafu zveshe izvozvo.

Midziyo anoseenzeswe muchibhedhleya yawande maningi. Zvimweni zvakona madhogodheyawo anotikurudzire kuti titogara ndizvo kumhatso kwedu kunyanya-nyanya ayani anedambudziko reshuka nebhiipii.

Mazuva anaya kwanaka kuzvibhedhleyayo micheni yayo. Dzimweni dzemukuvo vaata auchakoni kuihambira mizhinji yakona michina mihombeyo inotori ngemavhiri, dhogodheya unondosunda otogume pauri ohloya.

Tinawo ana edu ari kufunda zvinezvi zvaayo zvindege zvinondo hambise mapepa neku hambise mitombo dai ringava ngazi kwarinodiwa zvotosvika zvotosvitsa.

Mathuluzi anoseenzeswa ngemadhogodheya edu akaparadzana, eisiyana nekuti anode kuseenza pari. Amweni anoseenzeswa kwaanonge eivhiya antu, amweni anoseenzeswe kumazino zveindodaro.

Amweni matuluzi anoseenzeswe muzvibhehleya nemichina ngeye kuone kuise ana acheche, anonga eibva kubaarwa zviyani, anoiswa apapo kuti aonekwe kuti arikurema zvakadini nekuti areba zvakadini.

Matuluzi anosenzeswa nemadhokodheya muzvibhedhleya mo, akawanda maningi, zvochienderana ngekuti urikude kusenzisa mathuluzi aya pari. Emazino anomirawo aripawo ega.

Naiti dziya dzatinobairwa kuchibhehleya dzinosiyana nemuzera weantu, aindotorwi yeshe yeshe ngetambo yakona yekuise ngazi mumwiri kana mvura dzinotosiyana dzimweni dzinotosiyana nemakara.

Micheni yedu yadzaremwo muzvibhedhleya. Zvainoitake, inoshanda ngemainjini mizhinji yakhona. Mainjiniwo anode kupota eigadzirwa, einasirwa, zvinonga zvapera, zveidzoserwa.

Matuluzi anoseenzeswe muzvibhehleya akawanda maningi atingaapedzi ba kuadoma ngemazita zvimweni zvakona zvizhinji zvakona zvine masayizi ekuti ichi chinoda kushanda pari.

Irimwo micheni amweni tinoti ii denda rakura ngatichirionera pamhuzi haiwapi micheni iriyo yekuti chero dei munthu asingachakoni kuhamba inovheneka inonga yeifamba iyona micheni yeihloya.

Tikada kuzvidhibanisa panapa zvinoshande muzvibhedhleya zvimatuluzi atizvipedziba. Chinondode kundozikanwa ndechekuti ena dhogodheyawo, wakafundira ere kuchiseenzesa.

Maturuzi anosenzeswe muzvibhedhlera awanda maningi. Zvimweni zvakona zvinonga zviine mabhatiri, zvimweni zvakona zvinosenza ngemagetsi. Zvinonga zvine maburi-maburi ekuti zvisatsva mukatimwo mupinde mhepo.

Zvidziyo zvekusenzesa zviriyo kuchibhehleya amweni ana mai anochema hino ndondorara payi nemwana anezvimbubhedha zvavo zvavano ngadzirirwa zvekuti anowatemo ana atambudzikiba.

Zvakawanda zvingwanda-ngwanda zvinoseenzeswa nemadhogodheya edu, echinge eidetsere murwere payani. Zvimweni zvinoshande pakuvhiye muntu, zvimweni zvinoseenze pakunongera nongera dai angaa maronda. Zvinosise kuchengetedzwa pandau yakanaka.

Maturusi anosenzeswe muzvibhedhlera akawanda maningi atingaapedzi anosanganisira nayeti dzakona, michinayo yekutesite kuti hana irikurova zvakanaka here, zvigero zvinodhandiswa kana vechicheka antu nekubhanditya zvirimo.

Ebandiko rinoona ngezvemazino eantu eifundisa zviyani anosisa kuseenzesa zvimichini zvakagadzirwa eifundisa antu eifundisa ana echikora ngezvemabvisirwo nemachengeterwo emazino.

Mlhatso inoseenze kuvhiyirwa vlantu inosise kunge iri nzvimbo yakahlamburika yakarongedzeka zviro zvisandoti peshe peshe wode kubate chino wochitama ngazvive chimwe nechimwe pandau pacho nemwenje wakakodzera.

Ndau dzeshe dzine antu dzinosisirwe kunge dziine zvimweni zvekuseenzesa zvinonga zvakamirira nguva yenjodzi mungava muzvikoro ana anotemana ana anokuwara eirumbirirana anode kuti pawanike chinodetsera asati asvika kuzvibhedhlera.

Ekuzvibhehleyako andorashi marara kumbomakumanise mumwemo. Anosiyana zveienderana kuti marara akhona ngeechinyi. Enayeti anoiswa mumagaba awo ega, emapepa anoiswa mumagaba awo ega zveindodaro.

Michina yaayo kuchibhedhleya amweni anoemera kuti kana ndikazwa panenge popanda ndorumbeyo, chero tichakagwinya zvatakaita zvinezvi unokwanise kuendeyo zvakatonaka maningi wondoiswe pamuchini wotohloyewa magomararawo akakurumidza kuoneka unodetsereka.

Micheni yedu yemuzvibhedhlera inoda kuti ishandiswe matuluzi kumboinasira zvimweni zvinonga zveitenderera zvinosvika pazvinofa zvinosvika pazvinoda kuchinjiwa hino ariyo matuluzi mamweni ekudzosa zvinenge zvafa.

Maturuzi adzaremwo muzvibhedhleyatinobonga ngekuti kune amweni ayani anonga akuwara dai mishana dai marenje asingachakoni kuhamba oga zviriyo zvemunopuhwa kuchibhedhleyayo zvekuhambisa ndizvo.

Mitombo yedu yechingezi inouya iri kumapato akapambauka. Imweni inouya iri yekubaira, imweni anouya ari maphirizi, imweni imouya iri yekudzora yeshe yonayo mitombo.

Midziyo inosenzeswa nemachiremba edu muzvibhehleya yakawanda maningi zvinochitoito okusiyana kuti uyu inoite basa riri. Amweni anoite zvemadziso anonga ainawo maturuzi awo. Amweni ane zvimatochi zvinovheneka.

Dzakawandeko kuzvibhedhlera muchini ino shaenzeswa nemadhokodheya imweni yakona yakaita ngateyi magirazi asi magirazi akona ano.ge eyizobudisa zviro zvakakura kuti anese kuona eyi hloya muntu.

Ngatiende kuzvitoro zvinotengese mitombo kuti vazwe soro reipande zviyani. Dzimweni dzemukuvo anemvuno ayani emumuchitoromwo ane imweni mitombo yaanokone kukupa usingazvi kuenda kwadhogodheya.

Patino hiniwa kabhokisi kayani kemitombo dani ijekiseni dani chiinyi ngatisatanga tashindisaba tisati taerenga kapepa karimukati kakosha maningi kanobhuye zveshe maererano ngemutombowo.

Imweni mitombo aidi zuvaba sakeyi vamweni vezvibhehleya, vezvitoro zvinotengese mitombo veyibhuyirwa kuzi munotengese mitombo ngamunge muine munotondorera, ngamunge muine mune makabati ekuti azvichaivi ngezuva.

Mitombo yedu inouya inemhando dzakaphambauka imweni inonga iri yekudzora imweni ngeekufafaidza panorwadza panorwadza imweni ngeyekumwa inondosiyana siyana.

Tahiniwa mutombo zviyani ngatiningire tiyaiye teibhuirwa kuti anomwiwa manganai pazuwa dai anomwiwa mairi ,dai matatu, dai narongomuna ngatizwisise tisati tabudamo.

Tinosise kuti tapuwe maphilizi zviyani dzimweni dzemukuwo anenge ari emwedzi weeshe iwe wondoti kungomwa mazuwa mairi soro riya rapora raipanda, autendedzwi kumarekera baa unotomwa dakani mwedzi wacho weshe wapera.

Mitombo ngekuwanda kwayaita mazuwa anaya yosiyana-siyana dai imweni ngeyekumwa imweni inofafaidzwa muntu wotopona dai mukanwa dai une maronda pahuro unondofafaidza mukanwamwo .

Mitombo iriyo muzvibhedhleya chazvinondoda kundoningisa paunenge wahiniwa paya kuti ndiwona ere wawanyorerwa kwadhogodheya usati wabuda nawo ukabuda nawo ukabuda nawo paunoopetuka aatendi.

Haiwa mitombo yacho iri kugadzira yechizvino zvino iri kugadzirwa zvimweni zvakhona wakatoningira zvinoita ingatei zvimapefiyumi dai mishonga inenge yeitoshanda kurapa.

Anduwe mitombo aifananidzwi ba kuti ndaka mbonzwe dziso sakei chindipawo mutombo wawakasiya. Inosiyana mutombo ngemarwadzire edziso ngekukura kwemundu nagtiyende kwadhokodheya ndiye unomubhuira Mhando yemitombo wausosisa kuseenzesa.

Mitombo yedu yeigadzirwa mitombo yechingeziyo inonga yeigadzirwa yeienderana ngemazera. Wevakuru unonga wakaiswawo mifodhoyo unobhuya kuti uyu ngeweantu akuru.

Mitombo yedu yakawanda maningi muzvibhedhleya mwedumwo imweni yakona unokona kuiwana pazvibhedhleya ,imweni yakona unokwanise kunyorerwa ndichiremba wozi enda wotenga kuchitoro chinotengese mitombo.

Mitombo yechimanje manje irikugadzirwa iri mhando dzakapamhamauka imweni inokone kuuya iri mumakaba, imweni inokone kuuya iri mumabhotoro, imweni inouya iri mumapepa, chatinofanire kukoshesa ngechekuti wakakonywa ere.

Patinotenga mitombo payani, teiashidzwa ndichiremba wemwo muchitoromwo, anotibhuira kuti tinomwa takadini. Ngatiteedzere zvatinenge tatabhuirwa ,kuti weimwa rimwe pazuwa womwa rimwe pazuwa.

Ariyo ma tuluzi ku zvibhedhlera yo dai munode ku wedzerwe ngazi dai munonga meida kuwedzerwe mvura mu mwiri dai munenge meida ku wedzerwe chikafu chakona mu mwiri zviriyo michina yakona yekuti zvino hamba ne mapaipi zveiuya mu ngazi mako.

Ngendaa yokuti mapilirsi mazhinji ayiwawa kudhayako anhu azhinji anenge anga asingadakariri mazuva naya akuise zvinwe zvinotapira amweni akutoise nemamabhurosi mukati kuti zvitapire.

Tino kurudzirwa ana baba woye tisa rumba baa patino hiniwa mutombo payani mu chitoro che mitombo ngati ningire tione kuti mitombo yawa puwa ndiyona ere usati wabudemo.

Mitombo yayo mazuwa anaya hayi kudhayako muntu aindorarama nesadza ngemuriwo zvinezvi kwato nezvimwe zvikafu zvinotounzwe nemapirizi unotoamwa mapirizi weitowedzera chikafu mumwiri.

Kudhayako hatisai dakarira maphirizi nekuti mazhinji akona aivava maningi. Zvinoizvi zvakupfekedzwa zvimweni zvipepa zvoanonga akanyora pachibhokisi, kuti ava havaviba akaputiridzwa uturu hunovava hwachona mukati.

Petinopiwe mutombo payani ngatiningire kuti wakakonywa ere , unofanire kuone kuti wakavharika ere, wochione kuti chikomichi chacho chekupima chirimwo ere.

Kana tichinge tapihwa mutombo zviyani kwa dhokodheya, dai muchitoro chinotengese mutombo ngati yerenge kuti mutombowo ndiwona here ngatiyayeye zvatinobhuyirwa mamwiro akona.

Mitombo yedu inouya iri mumagaba akapambauka, imweni yakhona inoita kungatei yakafanana peyani asi unganingire zviphepha zvakhona, inozokubhuira kuti yakatosiyana, ngatiningirise mitomboyo tisati taseenzesa.

Patizohiniwe mitombo payani kuchibhedhleya, ngatiningise mazuwa awo, imweni yakona inokone kugarisa, ngatiningise. Mutombo wega-wega unonga wakanyorwa zuwa rawakagadzirwa, nezuwa raunogume kushanda.

Madhokodheya edu akafunda maningi peyani, imweni dzemukuwo unode kobairwe nayeti pamweni pakona tsinga adzichabatiki anoite yekuise mumvura rochipinzwe munyama yako rochitoraramisa muntu.

Kune imweni mitombo inorape mbuka zvakanaka maningi kuti tingwarire mbuka dzedu mombe dzatinadzo pa mbuzi nekuti tikarya nyama yacho ye mbuka dzo dzino rwara tato batire matenda.

Gotsorwa rinouya nemhando yakapambauka unobhuire unentengesa mitombo une maphepha muchitoromwo zvaunenge weizwa paunenge weikotsora ndiyena unokubhuira mhando yemutombo waunosise kumwa.

Dzimweni mitombo dzinoita kuti tikaseenzesa nyamshi tozoseenzesa hee goro rinouya ro mitombo yakaita yemaronda mitombo yonayo inoshande kuomesa maronda tinokone kugara ndiyo mumhatso medu .

Mitombo yakadzara muzvibhedhlera medu nemuzvitoro zvinotengese mitombo imweni yakona zvinonga zvakanyorwapo nezvinonge zvakanyorwa pamufodho zvinotokubhiira kuti wagadzirwa nemitombo yechianhu, iriyo mitombo imweni inoseenze kunakise ganda.

Kune amweni aya anoti akagume pane maruwa madziso ozvimba madziso owawa iriyo mitombo kuzvibhedhleya kwo yekuti tinokone kudzora kana kudzore maDziso kuti asazvimba nekuwawa.

Iriyo imweni mitombo yechikotsoro yatinokone kupiwa kuchitoro chinotengeswa mitombo kunyazi tisina tsambayo yabva kwadhokodheya anotipa kungomubhuyira kuti ndinokotsora anokupe imweni mitombo.

Mapilizi edu einasirwa ari kumbozama kuti mapilizi mazhinji asawawa dzimweni dzenguwa anoputiridza kuti zvizo putikire mberi amweni akhona ngeekutitsenga awawo awawiba.

Makhambani akapuwe maphepa ekugadzire mitombo akawanda maningi, tinosise kutenge mitombo muzvitoro zvakanyorwa zvinemaphepa ekuti ndimona momunofanire kutenga. Tisatenga mitombo pabanze.

Mitombo yedu irikuuya yakavharwa mumabhokisi, mabhokisi akona anonga aine zvinonga zvakanyorwepo , zvinoda kuti muntu aerenge, aveneruzivo pamusoro pemutombo waari kutora asati atange kuutora

Mitombo iriyo kuzvibhedhlera zvezvinoda kuti tiende kwadhogodheya womubhuyire panorwadza kana dani kukuwara womuratidze chironda chakhona okunyorere mutombo waunondotenga kana kopiwe kwaunoende kuchitoro chemutombo.

Patinotambidzwa zviyani chibhokisi chemutombo yedu yatinonga tatenga muchitoro ngatitange taerenga zviripo pachibhokisipo kuti mutombowo urimwo ere muneminganayi zuwa he raunopera simba ngarizikanwe.

Mitombo yedu yechizvino-zvino, inouya iri mumapato akasiyana-siyana .Umweni ungaite mutombo inoshanda zvimwe chetezvo, asi eitosiyana nemakhambani acho anonga akagadzire mutombo wakhona.

Maphirizi awandemo muzvibhedhlera medumo, hapana chaunozwa chinoshaye phirizi, kungari kufamba kwengazi mumiiri, kuti zvonetsa zviyani maphirizi aripo, oende kuchibhedhlera onohloyiwa opihwa opona.

Ane ana tinomukurudzire kuti mitombo yeana kana zveshe zvingava zvamunoshandisa pavana ngatisazvitenga pabanzi panze zveichaiwe nezuwa ngatitenge muzvitoro zvine mapepa tinokuwadze ana makanda awo ngekutenga peshe -peshe.

Tinokurudzirwe kuti petinotambidzwa paya paanokuhine mitombo muchitoro dani kuchibhedhlera, ngati yayeye eitibhuyira kuti tinonouseenzesa sei kuti tisasvike kumhatsoyo tomwa wakawandisa.

Yawanda maningi mitimbo yechizvino zvino irikuuya. Imweni yakhona inobetsere kutofema kwemene, kundopfanyira mumuroma mumukanwa wotozwa mweya wotouya wakanaka.

Kuti tazwe panorwadza ana mai woye ngatikurumidze tikasire kuenda kuchibhedhlera iriyo mitombo yatinopiwa dzimweni dzemukuwo tinokona kupuwa pazvibhedhlera dzimweni dzemukuwo unokona kundotemga.

Petinochaya payani panorashike mvura yakawanda hino iriyo mvura inopuwe kuzvibhehleya mazuwa anaya yonaka yakuiswe ngemararanji ,zveshemwo yotapira.

Ana mai ane ana tino kurudzirwe kuti ngati tenge zviro zve ana mu zvitoro zvine mapepa ekuti ndo mazvino tengeswa zvi zhinji zvakona ana ari kukwara nge mitombo yatiri kutenga mu magwanzi.

Mitombo yechikotsoro inosiyana inosiyana nemapato ayo unopuwa zveyienderana nekuti gotsorwa rako rakadini vanoto kubvunza kuti muri kubudisa makarwarwa here kana kuti hamuzi okuhina mutombo urikuenderana negotsorwa rako.

Mukuedza kungwarira ana kuti ana ave neutano hwakanaka maningi hwakahlamburuka kune arikugadzire mikaka, kune ana amweni anamai ayana ekuti dzimweni dzenguwa anoshaye mukaka, dzimweni dzemukuwo mai anotamika mikaka iriyo yakagadzirwa yekuti ana anomwa.

Anogadzire mitombo makambani anogadzire mitombo akabatana ngemadhogodheya. Ari kushanda maningi kune mikuhlani imweni yekuti haiperi mikuhlaniyo yapinde mungazi mwedu. Asi ari kuunze mitombo inoite kuti idzakire isanyanya kuradzika muntu nguva yakareba.

Dambudziko rendxondo ririkubate mazera eshe angaa anhu akuru, angaa ana adodori hino antu eutano anombopote eimbobuda kana kuti mwauya zviyani pachibhedhleya ombomufundisa maererano nemukhuhlani uwowo.

Antu akawanda arikudaidzira nekunyore mabhuku nekuita muhlongano maererano nekudziirirwa kwematenda kuana acheche neana adodori ngaadziirirwe kumatenda abairwe zvinobairwa kuti asabatwa ngematenda.

Ebandiko reutano anobatikire maningi ana arikuchengetana ari ana ega pasina mubereki. Dzimweni dzemukuvo abereki akatamika anorangarirwa maningi ana wawo.

Hwana hwedu hudodori, hunosise kumbopiwe nguwa ,yekuti huzorore, humboata yemasikati nekuti huchada kukura. Hunoda kuti hukati tambe -tambe, hombopuwa nguwa yekuata.

Ana edu achikura anofanira hee kuti asimbise muwiri yavo kusanganisira nemitambo yakasiyana siyana yaano sisirwe kunge achiita nyama dzavo dzikure dzakagwinya.

Hutano hweana, huri muchikafu ,kudya. Zvino ana mai woyee! tinokurudzirwe kuchengeta kana huku, kana zvimbudzi pamhatso ,opote eyiurayire ana. Ana eyimboseva muto.

Bazi rinoona ngezvekuchengetedza kweana ngeutano hweana ine nguwa yeanomboite mushongano eidetserana nemadhogodheya kweichiona kuti utano hweana hwohambiswa wani.

Anamai tinokurudzire kuti ana edu tirambe teiende nayo kuzvibhedhleya. Tinokurudzirwa kuti tiape, ana edu aya zvikhafu zvinoringana. Ana edu asaite matenda akaita saanakwashi.

Ebandiko reutano anobatikira maningi, anamai akadzitwara ngeana kuona kuti awana ere chikafu chinoenderana ngeutano hwavo.

Ana mai akadzitwara tinombuirwa kuti ngatinoberekere kuchibhedhleya. Dzimweni dzemukuvo kanobuda kasingazi kusvika nguva yakona. Kanokona kubuda kasinga koni kufema zvakanaka ariyo madhogodheya anobetsera.

Utano hwemwana hweacheche hwakakoshera muntu wese nekuti ndirona ramangwana rakhona. Tinosise kuona chanondya kuti chakahlamburuka ere, mvura yanomwa kuti yakanaka ere asabatira matendaba.

Mapandiko akadziemera anosenza pamwepo nebandiko rezveutano kuone kuti anamai achengetedzeke zvakanaka ere pamwechete neana, anokurudzire anamai kuyamwisa mukaka waamai ndiwona unezveshe.

Madhokodheya edu anodakarira maningi ana kuangwarira ari muzvibhehleya eimape zveshe zvinoite kuti utano hwavo hudzokedzane mibhedha yakhona inonga yakanaka anotopuwa ngezvidhori zvekutambisa ari imwona.

Ana edu etinomboti hatina mare yekuaendese kuchikora agumeyo ana aya anodakara maningi, nekuti anenge eyifunda zviro zvakasiyana-siyana. Nguwa zhinji emazera madoko, anofunda eyitotamba.

Goamarara rechibereko tinofara maningi tinodakara yambo kuti rakurapika chazvinondoda kuti ngatikurumidze kurambe teindohloyiwa zviyani risati ranyanya kuenderera.

Hurumende yaka batana ne bandiko rezve fundo kudetsera ana kuti awaniswe zviwanikwa zveku senzesa eyiite zvifundo zvawo zve sainzi eyi betserana nge michina yechi zvino zvino.

Ana edu emazera madoko anoda kufundiswa kuti mwiri inosimbiswa ngenzira dzakasiyana-siyana, unokone kusimbisa mwiri vako ngekurumba. Unokone kusimbisa mwiri vako ngekuchovha mabhasikoro.

Hutano hweacheche hwakatikoshera teshe ,hwakakoshera muntu weshe. Sakei meichizwi kana mabara zhiyane ,petukai hee kupera kwemwedzi, petukai he kupera kwemwedzi. Indaa yekuti anodakarire hutano hwemwana .Unoone eibaira kudzivirira kumatenda.

Kunze kwemapirizi nekubairwa ana edu anosisa kufundiswa kusimbisa mwiri dzawo pachawo kuburikidza ngekurumba Kana kuchivha mabhasikoro awa emazera atinsamukei.

Tinodakarire ana mai kazhinji kakona ana mai anodzingwarira kupinda madhodha ana mai tinoaona kukazi kwaite denda anorumba kana kuri kubairwa anondobarirwa madhodha yei anonesa

Muchitoro chinotengese mitombo munosise kunge muine muntu, Dhokodheya wemo akafundire basa remitombo, kuziye kuti munhu mukuru unomwa mapilizi akadini. Zveshe izvozvo zvizhinji zvakhona unonga eidetserwa ngemichina yechizvinozvino

Kuti tiine panopanda ngatirumbe kuchibhedhlera todetserwa. Ariyo anamukoti, madhogodheya, akafundire basa irona, dai madziso, dai mumuromo, anokudetsera.

Ashandi emuzvibhedhlera anoite mabasa akapamhauka. Umweni naumwe unomira nebasa rake. Dhokodheya unokone kuvhiya nekurapa. Kune amweni anondomirire kuvhara maronda. Amweni eindomirira kusuke zviro zvinenge zvashandiswa nadhokodheya.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kunge iri ndau yakapambauka yakafaranuka yekuti eide kutore mutombo yakona, haapedzi nguwaba eyimbotsvaka. Zvinosise kunge zvakarongedzwa zvakanaka.

Ashandi edu emuzvibhedhleya, madhokodheya ane nguva yaanopinde basa eipika pamberi paMusiki kuti achashanda basa rawo nomoyo wose. Tinoaona mazuva anaya kuti akapikira zvemene nekuti ari kuseenza basa rawo nemoyo weshe.

Anamazvikokota emazino (madhokoteya emazino) anoseenzesa maturusi akawanda panguwa yaanenge eitaticha kugadzirwa kwemazino.

Tinofakarira madhokodheya edu kudhayakwo aityisa Payani madhokodheyawo kundouye pasinde pako zvaitotyisa zvinezvi akudakara naantu eitohloya eibhuya newe neana unotoona eitodakarire ana.

Muzvibhehleya medu mune vashandi vakapauka vanoita mabasa akasiyana siyana amweni madhokodheya teiningira antu amweni ndekudhubanisa mutombo inoshandamo amweni ndekusukawo zvidziyo.

Muzvibhedhleya medu mune akafundire mabasa akapambauka munhu akafundire kurapa munhu anofundira kushanda noanonge akuwara kudzokesanisa mabhonzo awo nenyama dzawo pandawu.

Tine amweni ari kufundire basa rekunonasira nyama dzaanhu mushuna yaanhu nemabhonzo kuti agare panzvimbo zvakanaka kundoenda anhu awawo anokone basa rawo unosvika woitwe zveshe unobudamo wozwe kuti nyama dzangu dzasununguka.

Akafunda ngezveutano anotibhuire kuti chikafu chakakoshe maningi mumwiiri wemuntu michero dai angae mararanjii dai angae mapopo zvese zveshe michero yakakosha pautano wemuntu

Imizvitoro zvinotengese mitombo ayani anemapepa ekuti dzimweni dzemukuwo ukamabhuira dambudziko rako aneimwe mitombo yanosise kukupa chero usingazi kuenda kwadhokodheya

Tinaro rimweni bandiko muzvibhedhlera anotore ngazi aya anekwaanondoriisa kune akandoemera kundorihloya basi atopedza kuhloya ototumira zvinenge zvabuda kunachiremba.

Amweni maphilisi, anonga akanyorwa ndichiremba kuti unosise kumwa marongomuna ega. Wasvike kuchibhedhleya, anokupimira. Asi, anonga akapfeka zvigxoko zvokuti ona asatapirise matenda pamaphilisa wawo.

Ashandi anoshanda muchibhedhleya kubandiko rekuhloya matenda anonga abve muanthu anonga akaita ungatei ngazi ingatei mvura dzinobva muanthu anosise kuzvingwarira kugqoka zvigqoko zvekuti asabatire matenda.

Tinodakarira ashandi edu anoshenzE muzvibhedhleya anobatikira antu maningi ngatidakare tisununguke kuadaira muvhinzo yaanenge eitivhunza ngekuti muvhunzo yona inodetsere chiremba wamberiyo.

Zvibhedhleya zvedu zvikuwani zvine imweni michini inohloya peese. Nyangwe nemupfungwa mwamene inohloya, yeitsvaka pane dambudziko. Kungaa kugwamba kwengazi mumusoro, inobhuya.

Anamaina tinokurudzirane kuti kana tonzwe nguva yakwana zviyani yekude kubara ngatinogarire kuchibhehleya tibarire munyara dzemadhokodheya ndiona anoziya zvinoga zvakanaka ngezvakashata.

Ashandi edu anoshande kunohloyiwa gazi anosise kunge aka dxoka zvodxoko zvekuti ngazidzo hadzofanirwi kugwama paganda rake ba eyishanda.

Ashandi edu epazvibhedhlera madhokodheya nemanesi edu anombobuda kubanze kuti zviyani kwaite mukhuhlani unopararira anobuda eifundise antu eivape maphepa, anode kubairwa eibairwa kudzivirira kumukhuhlani unenge uriyo.

Tinawo muzvibhedhlera medumo madhogodheya akafundire basa rawo. Dzimweni dzemukuwo unotoshaye kuti azvione pari, eikubhuyira akabate ziphepa riya, inyaya yekufunda. Tinombabonga, arikushanda maningi muzvibhedhleramwo.

Mukuhlani uyani unopomerwa ngeku chaye mhepo kana ngekugumana unosise kuti ashandi vona vemuzvibhehleya adzingwarire pakuchengeta ona ane matenda awawo.

Muzvitoro zvedu zvinotengese mitombo munosise kunge makahlamburuka, zviro zvakhona zvimweni zvinoda kugara makavharwa ,zvinosise kuti zvirambe zvakavharwa zvakaita semishonga yekuchikucha mukanwa inoda kugara mwakavharwa.

Muzvitoro zvinotengese mitombo, munoonekahe mikaka yeana. Irimwo mikaka yeana inotengeswa mwona. Anamai tisandotenge mikaka iyi peshe-peshe. Imweni inokona kukuwadza ana.

Zvipatara zvinosisa kubeurwa husiku hweshe nemasikati zvinosisa kuti zvinyorwe manamba ekuti zvisina kumira zvakanaka masvika pakavharwa munoona pekufona kuti uyai taita dambudziko.

Chibhehleya chimwe nachimwe chinosise kunge chiine movha inotwara atenda nguva yenjodzi, nguva yekumanikidzika kuarumbise kuchibhedhleya. Ingaa tsaona inonga yaitika musindemwo, inosise kuhambisa antu kuende pachibhehleya.

Ana baba woye nana mai woye tinosungirwe kuti tisandohamba kuende kuzvitoro zvinotengese mutombo tisingazi kuonekwa ndichiremba ngatitange taenda kwachiremba tononyorerwe mutombo tozouya totenga.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kunge zvakaberwa nguva zhinji uye zvinosisa kunge zviri padhuze nendau dzinogara antu , antu asahambe mumango wakakura maningi eitsvage maphilizi.

Zvitoro zvatinoone zvino tengese mitombo zvinonga zvatoi hodha kune makambani anogadzire mitomboyo anozi yemera amweni ano gadzire mitombo yema soro yega zvinonga zveibva ikweyo zveiuya kuzvitoro.

Ebandiko rezveutano ngekuona kuwanda kurikuite mukuhlani wendxondo, arikutovhure zvikora, eibatana ngeemachechi, kuvhure zvikoro zvinofundise madhogodheya anoshanda nevanhu avavo.

Tinokuridzira emuzvitoro zvinotengeswa mitombo kuti mutombo ngaichengetedzeke makahlamburika musingapindi bukuta musingachayi zuwa ngekuti imweni mutombo ikachaiwa ngezuwa inoshaiwa simba.

Madhokodheya awanda maningi mazuwa anaya zvakundoti umwe oite kuchibhedhleya pake apo umwe oite pachibhehleya pake apo hino mwafunge kuite chibhedhleya ngachinyorwe antu aziye aerenge asati apindemo zvinoizwemwo.

Nzvimbo dzinochengeterwe mitombo nezvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kunge zvine pamweni panochengetwe mitombo isingadi panoposha pakafanana ngemafiriji , imweni inode kugare munotondorera.

Aridzi ezvitoro zvinotengese mitombo anokurudzirwa kuti ngasatengesera antu mitombo isingazi kubhuyiwa ndichiremba ngaatange aone tsamba unobva kwachiremba.

Anotengese mitombo muzvitoro zvinotengese mitombo anosisa kunge akarongedza zviro zvavo zvechioneka kuti iyi mitombo ngeyevana, iyi ngeyeanhu akuru. Imwe naimwe payo.

Zvinokurudzirwe maningi kuti waite chitoro chako chemutombo ngachibeurwe nguwa dzeshe -zhinji ngekuti amweni matenda anouya neusiku anhu eide mutombo ngachigare chakabeurwa uye ngachinyorwe kuti apapo panechitoro.

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinosise kunge zvakanyorwa. Zvimweni zvakona zvinonga zviri pasinganyaso oneki mumadhorobhenimwo. Ngapanyore ngemagama makuru kuti pane chitoro chemitombo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo angotengese mitombo yega anotengesa zvimweni zvinosanganisira zvinobekwa muma zvinopfekwa mumaboko wakakuwara dai unoda kuita zvekurumba zvinoonekwa.

Mu chitoro chino tengese mitombo mitombo yakona aifaniri ku tsitsirana maningi zvekuti anhu ano korere ngeku erenga ngazvi patsanurane zvioneke munhu okone ku erenga ari neche kure.

Chitoro chinotengese mutombo chinosisa kuti chinge chiri chitoro chakahlamburuka musingapindi bukuta ngekuti imweni mishinga aidi bukuta musingapindi mbepo ngekuti imweni mitombo aidi mbepo.

Ezvitoro zvinotengese mitombo anobhuyirwa kuti ngaarongedze muchitoro mwawo zvinooneka ngeantu mitombo yemundani ngaieme iri payo yega yemasoro ngaieme iri payo yega.

Zvitoro zvinotengesa mitombo, zvinosisa kuti zvinge zviri zvitoro zvakahlamburuka, zvinozopuwa mapepa ekuti zvikone kuzoshanda, zvaongoroorwa ngebazi reutano, kuti masherefu arimwo ere, makabati arimwo ere, zvinotonhodza zvirimwo ere, ochipuwa mapepa ekushanda.

Ezvibhedhleya anokurudzirwa kuti ngaaise zvikwangwari pane zvibhedhleya zvavo zvionekwe kuti ngeapo antu asarashikwaba, ngazvinyore zveshe zvinoitwemwo muntu aerenge asati aguma mukati.

Ezvitoro zvinotengese mitombo anosise kunge akarongedza mitombo yavo zvakahlamburika ka zvekuti antu anondoona akamira kuseri kwekaunda kuti iyo mitombo yechikosoro iyo mitombo yemundani.

Ezvitoro zvinotengese mitombo anokurudzirwa kuti muzvitoro mwawo , mitombo ngairongedzwe zveienderana ngezvainorapa .Ngaaiiswe muzvikamuri yoiswe mwakavharika .

Mwai zviziya ere kuti ekumhatso dzinotengese mitombo payani. Anekodzero yekutokutokuhloya zvimweni zvimatenda zvakaita semarariya. Kanotokwanisa kutokubaira otokubhuira kuti unavo ere kana kuti hauna.

Ana edu echidiki, tinoadakarira maningi, nokuti ari kukeshautano hwavo, tinoaona eyimbabobatana nemapazi eutano, eyi hamba mumamizi nemutawundishipi, eyi fundisa vantu mayererano nematenda akada kufanana nemalariya,

Pavanobuda veitifundisa zvehutano anofundisa kubudikidza ngenzira dzakasiyana siyana dzimweni dzenguwa anofundisa kubudikidza ngemutambo anonge akunda pamutambo apa epuwa mubairo ana eitofunda nezvemutambo.

Anoto zviona eutano kuti akagareyo kuzvibhehleyakwo, ndiwo ano khauya ngematenda. Hino anoto sese kubuda oto fundisa antu. Ada ano unganidzwa, dei ano unganidzwa ngema sabhuku oite mudhibano, ofundiswa zvekuita.

Pane zvimweni zvirongwa zvinombobuda arume ega zveinangana nearume kuti akabhuyirana ari arume ngearume dzimweni dzenguwa angonzwisisana sakeni arume anombobuda epazvibhehleya ombonodetserana ngeaisa kubanziyo.

Ndinombopevo kutenda kuanikazi angu nekuterera zvinonga zvabhuiva neveutano. Akazwi budai kune chinode kufundiswa anobuda chero kweinaya unoona akafuka nemaamburera eiyayeya zvinonga zveibhuiva.

Chirongwa chinomboitwa ngeeutano chekuti anombibuda ombopinde mumamuzi nematende awo otomboite zvimazuwa eidetsera vantu muntaraundamwo chakanaka maningi chinodtsera ayani asingakoni kuhamba, kuhambire chibhedhleya.

Eutano anombohamba maningi mumayunivhesti mwo eifundisa aña edu echikora kuti adzibate adzichengetedze aone kufunda nekupedze zvikora zvawo aine utano hwakanaka.

Kune mapato anodziemera ega akawanda maningi anombobatana neehurumende kubuda kuantu eyihloye antu mahara eyipa antu mitombo mahara pasina mutuso.

Zvakanaka maningi zvatinoona zvinomboizwa ngeezvibhehleyayo kumbouye kumakanyi kwatinenge tiri eitidetsera eiuye nemitombo ,eiuya nenaiti eitibaire ikweyo.

Ebandiko rezveutano anobatikira maningi utano hweantu dzimweni dzemukuwo tinoawona mumathaundi mwo akaema mumanjira eipa anhu mapepa ekuti andoerenga pamusoro peutano hwawo.

Tinobonga maningi ndiana mai edu anoti akazwe bembera kuzi uyai. Pane anode kumufundisa ngezve kuchengeta ana ngezveutano hwenyu, anobuda oende onofundiswa.

Imweni michini yaaku towanikwemwo muzvitoro zvino tengese mitombo, chipepa chinonga chirimwo chema seenzese ro aunosvika uchiita. Unokone kutozvitesita wega kuto zviona kuti une HIV here kana kuti hauna, kana zvimweni zvirwere zvepabonde.

Mapandiko akawanda anobatana nehurumende ona anenge akadziemera arikubatana nebandiko rezvehutano kudzivirira matenda kuti matenda asaramba eienderera mukati mevantu.

Anamai ukaone kuti wadzitwara mazuwa anaya zvode kukurumidza kuende kuzvibhedhlera kune imweni mukuwo yaanotarisira kuti unge waayo weihloiwa kune amweni matenda akaita seana (HIV)wokurumidze kudetserwa kuti waonekwa kuti chirimwo.

Mamwe mazhinji mapato anodziemera, tinodakara yaamho ngekuti kune arikubatikira ana edu arikuyaruka, ndombi dzedu, eibude mumamizimo, eiafundisa kuseenzesa zvirozvo. Amweni anotofundisa nekutogadzira, kuti akone kuzviitira zviro zvawo.

Anamai akadzitwara kana achade kudzitwara, yaiyai muzwe! Kunodiwe kuti munhu uende kuchibhedhleya. Mazuwa anaya vakutoti chero usati wabata mimba yakoyo, chimbototanga watombouya titombokuhloya toona kuti zvichakakodzera ere kuti ubate mimba yakoyo.

Emuzvibhedhleyamwo, anosise kunyora zviro zvinenge zvichiitika, gore ngegore, kuti aone kuti zvaari kushandazvo, zviri kuderera here, kana kuti zviri kuwedzera, zvakafanana ngekubarwa kweana gore rimwe nerimwe anonge einyora mapepa.

Antu azhinji aisadakarira kuenda kuberekera kuchibhedhlera ngenyaya yekutye kutukwa ngemanesi mazuvaanaya zvachinja maniningi tinotoona ana mbuya ayani eitoshekerera eitokubata zvakanaka.

Anababa ane tsika yekuti ana mai kuti dziri nhau dzekubereka ndimi munosise kuende kuchibhedhleya aizvopi ana baba anokone kutiendewo kunogadzirea kuti aronge mhpuri anokwanisahe kundogadzirwa nhengo dzawo kuzvibhedhleya.

Eutano anobatikira maningi anamai akadzithwara, munokurudzirwe kuti endai kuchibhedhleya, munohloiwa, mimba dzenyudzo ,dzisati dzanyanya kukura, kuitira kuti kana paine zvinonesa ,zvigadziriswe.

Eutano anokurudzira zviyani kuti muri baba namai mweide kuronge mburi anomukurudzira kuti endai mweshe munobhuyirwa ndiana mbuya zvamunosise kuita.

Tinodakara maningi taendesa hwana hwedu zviyani kuzvikora woona kotopetuka kokone kunyora ngatibonge vadzidzisi varikushande mushando wonaiwowo kutaticha vana kusvika okone kubudisa zita rake.

Kunenjira dzaka pambauka dzekurera ndidzo mhuri, unosanganisire majekiseni unoiswe nayiti wobayirwa amweni ma pilizi unomwa zvimweni ngezvekupfekerwe dzasiyo zveichengetedza kuti usarambe wei bara wobara mukuwo waunoda.

Anobuda eifundisa antu akanyora pamabepa, imweni yemukuwo akanyora nepahembe dzaanonga akadxoka eitofundisa antu nezvinonga zvakanyorwa apapo ingava nyaya yemukondombera kuti oupedza sei antu ahloiwe oone kupera

Ndombi dzedu dziri kutange ku aruka dzino sise kugarwe nadzo pashi dzei bhuyirwa zvino sise kuitwa kana wotange ku teera mu nguva yavo amweni mapato anoto ape zveku shandisa nekuva fundisa ma isirwo azvo.

Ana edu ndombi dzedu dziri kuaruka dziri kutange kuende kunguwa dziri kufundiswa kudzichengetedza dzakutange kuende kunguwa dzimweni dzemukuwo ari kutofundiswe kugadzira zvekushandisa panguwa yakona.

Anamai woye !akadzitwara ngatidakarire chibhehleya tinohloyiwa teionekwa anawo kuti akagara zvakanaka ere mundani nemwiwacho murikuwana ere chokurya chakakwana.

muntu veshe unokurudzirwe kuti apote aite mitambo inosimbise mwiri yake. Vayani vanorambe veiita zvemitambo ano zviro zvanozi apfeke dai mumadhoyo kuti asa shaishika ba nguva yaanenge eirumba.

Kuti muntu wadakarire zvemitambo zvakaita sekutamba mabhora dakarirahe chibhehleya dakarirahe utano hwako, muntu ngagare eindohloiwa kuti aonekwe kuti nyama dzake dzichikuita ere kuti andotamba bhora.

Dzimweni michini dzakhona dzirimwo muzvibhedhlera umwu dzine magetsi akawandemwo anotoite wekuti anokusiyemwo ona obuda ondotokonya ondoerenga pamuchina ari ngekuseri

Ehoo kugwinyise mwiri ndoumweni mutombo munthu weshe azvina zerapi mudukuru ngemudoko dhodha teshe ngatiwane mukuwo wetinombodhoze dhonze nyama yedu teimbotwasanudza.

Mazuva anaya mwanaka maningi mudzimba dzemukati munosenzere madhokodheya. Uukapinde munoonekwe mazino chihlayo chakona chindondoita zveshe zvaunoda cheida kuti ugare chinogara, cheide kuti uate chinoata.

Pane rimweni bandiko remuzvibhedhlera rinoonekwa nezvekusimbiswa kwevanhu zvine mushina wazvona zvekuti uchida kurumba Pamushina po unotorumba auchabudi kubanze amweni akutoitenga achiisa kumbatso kwawo.

Anoite zvemitambo ayani, anokuridzirwe kuti adakarire chibhehleya. Anodetserwa eiongororwa kuti zvakakodzera here kuti arumbe kana kuri kurumba. Kuti uine zvinosungwa, amweni anenge aine zvakasungirwa mubaboko, mumarenje, mumadhoyo zveindodaro.

Munthu weshe unokurudzirwa kuti ena ngaadakarire mwiri wake ngaadakarire kuzvichengetedza utano hwake kubudikidza ngekumbozvitwasanudza kana kumhanya mangwanani aya kana madekoni.

Munozviziya ere kuti ayani anoita zvekusimbisa mwiri ane mitombo yavo yaanotosenzesa nguwa zhinji kuti aone kana kuri kurumba kuti aone kurumba mwiri yawo yakagwinya.

Kupote teisimbisa mwiri yedu nyama dzedu kwakakosha maningi uye vayani vanoita zvemitambo munosise kuti muoneke ngemadhokodheya kuti mwiri wako uchakakodzera ere kuti uite izvona.

Chingezi chaayo hai muzvibhedhleramo. Chadzara, micheni yaamo yekuti, unondobhuya ndiye dhogodheya wakamuningira, eitokuhloya pachimucheni, eitokubhuyira zviripauri zveshe.

Akawanda peyani mathuruzi anosenzeswe pamichina yedu, imweni michina yedu inoshanda nemagetsi, imweni mishina yedu inoshanda ngezvekutekenya zvimarimoti, imweni michina yakhona inoshanda nemasimbi nemainjini.

Mazuva anaya kwanaka maningi michina yoshanda antu onobhuya nemadhogodheyavo. Pamafoni apapo votomubhuire dambudziko rako otokubetsera apapo.

Michina yechizvino zvino yawanda maningi muzvibhedhleya zvedu. Yakanakira kuti inohloya yeitotiburisira zveshe. Pamweni pakhona unotodziona peyaa uri pamufodho weitorwa weionekwa zveshe.

Anu azhinji achahambiba mumashango eitsvake mitombo akungopinde mushango kamwe onodzure kamubuti kake ouya nako oise pamhatso antu otopona.

Mumakanyi medumwo yakadzaremwo mitombo, dzimweni dzemukuwo indaa yekuti atiiziyi, atizi kubhuyirwa baa. Ngativhunze asharuka edu atipangidze mutombo yo.

Pane mitombo yakawanda maningi mumashango mwedumwo, akapfuma mashango edu miti inosanganisire mitobwe ,mitobwe yakona mashizha anorapa, anoderedza maBp

Amweni atoonemphando ngemhando, pamamuzi pawopo emashango anodetsera, mitombo inotidetsera panguwa yeurwere, nguwa yematenda. Awanda maningi antu aakuzviita.

Imweni mitombo taitoishakura pheyani teishakure mumaminda, teitoti mashango tisingatozii kuti mitombo. Wazobhuirwa ngeanoziya kuti mutombo unodetsereka, taakui chengetedza.

Irimwo mumashango mwedumwo mitombo inotidetsera yechiantu. Ngatikurudziranei mumamwizi mwedumwo, tisatemaba tisateme miti yakatikoshera mimbuti irimumashango iyoyo.

Ari kurizwe shoko riri kuchumairwa ana mai eduwo kumabuyayo tiri kuti teigume pamuzi tinootone pane maruwa anodiridzwa eitonakisa pamhatso aasi maruwapi mitombo yaari kutore mumakwasha eiuye nayo pamhatso

Mumaminda mwedumwo mwatinenge teishakura teirasha teiuye teiti mashango mazvhinji akona aimashangopi imweni yakona miriwo yakaita ana guku tinokone kutokwatisa tikatorya semuriwo asi teitodzirapa he.

Imweni mitombo yakhona yechiantu unonga weitoti maruwa pheyani. Weiguma pamhatso pemunhu zvakati njoko ,usingatoziyi kuti hayi mitombo. Wazovhunza anokubhuira kuti mutombo, uno tomudetsera.

Munozviziva ere kuti kudhayako antu aindorarama pasina mapirizi antu eindopona nemitomboyo echiantu yaita mhezi kowaingokumiwa mishando Waite mundani mutombo waingongabva mushango waita mushana zveita kudaro.

Dzimweni mitombo dzedu dzechiantu takakura teitodzishakura muma munda mwedu kumahlaseyayo tisingazii pheyani kuti mitombo. Hino hataa kuziya imweni yacho taakutotora teise pamhatso teingwarira.

Mizhinji mitombo yedu yechiantu azhinji akutotore eitoise pamhatso ndoakutoshongedza mizi yeantu azhinji akutosime kuite maruwa pamhatso.

Mitombo yedu yechianhu yakanaka maningi, dambudziko rinozoitepo ngerekuti mizhinji yakona yakade kufanana hino panode unoiziya kuti usakuma usiwoba ngekuti imweni inokuwadza.

Mitombo yedu yechiantu inotidetsera maningi ngatichengetedze tiri mumakanyi mwedu umwo inoite kutora kuise pamuzi ngatitore tise pamhatso tichengetedze inozotidetsera rimweni rezuwa.

Ndinonyanye kudakairra hangu mitombo yedu yechiantu ngekuti haina mitengoba. Kundopinde mushonga wotokume mashakani ako wotonokwatisa, wotomwa.

Mashango edu akakosha maningi, akapfuma. Tinosise kuti tiachengetedze. Tisapishe mashango nekuti ndimona muneutano hwedu, ndimwona munekupona.

Mitombo yedu yechiantu iri kuuya iri mumapandiko akaphambauka. Tinobonga nebandiko rezve utano arikubatana ngeanogadzire mitombo, einasira mitombo yedu yechiantu kuti iashirike kumamizi kweduyo.

Mitombo yedu yechiantu yakawanda maningi. Imweni ineite yekudyiwa mashakani akhona, unondotsenga, anorapa. Imweni yakhona unoiteyokutora mashakani acho wondokwatisa weindodaro.

Kuise maruwa pamuzi pedu, kwakanakawo maningi nekuti maruwawo ane zvaanobatsira. Akaite maruwa kudaro nyuchi dzouya, uchi hwowanda mumakanyi medu.

Mitombo yedu yemumekanyi yakutorwa yei hloiwa yeinasirwa yoiswe mumakaba yotengeswa muzvitoro , yatinozondoona ,tinozoona nekamufodho kuti iro igawakawa zvamo muchitoro.

Dzimweni mimbuti dzinokura zvakanyanya, asi mishonga irimwo mumashango mwedu, ayiitiba kuti tiitore tiyiunze kumhatso. Ngatiichengetedze iri ikona kumashango ikweyo.

Amweni ezvitoro zvinotengese mitombo anokona maningi kumurongedza. Ukapindamwo zviyani zvarongedzwa zvinoitange tee zviro zvekurya. Anokone maningi tinokurudzirwa amweni eshe kuti ngatirongedze mitombo yedu zvakanaka muzvitoromwo.

Mitombo yedu yechiantu inosenzeswa mushure mekunge yagadzirwa ngenzira dzakasiyana-siyana. Imweni inoitwa yekutwiva, imweni inokuiva, imweni inongotsengwa mashakani akandodaro zveindosiyana.

Ehoo mitombo yedu yechi anhu ine dambudziko rimwe rekuti amweni mashakani anode kufanana mitombo zvinotode kuti uyi pangidzwe ngeano ziya.

Imweni mitombo yedu yechi antu ayi iti baa kuti tiyi tore tiise pa mbatso mitombo yakaita kunga tee mipfura tinondo kwatura makwande iri ikweyo tinondo tore mashakani iri ikweyo ngai chengetedzwe isa temwa ba.

Mitombo yedu yechianhu inoda anoiziya ngatiende neanoiziya kubanzeko tondokwakunirwa kana kuti tondodzurirwa atikombidza kuti ndiona uyu.

Tirikudakara maningi ngekuti chiantu chedu chakutoningirwawo. Antu akutoite mishongano yekuona, amwe eiite maghadheni ekutosima iyomitombo yedu yechiantu.

Tirikudakara yaamho ngekuashirwa kuri kuitwe mitombo yedu yechibhoi. Vanagodobori vedu anochengete mitomboyona irikupiwe mikana eifundiswa kuichengetedze mumabhodhoro nemumakaba kuti ishande zvakanaka.

Veutano vanotifundisa kuti tinomwiri wemunhu utano amasadza egapi tine michero yatinodya inotipa utano zvakanyanya maningi tirikukurudzirws kuti ngati ngatiwanze michero pazvikafu zvedu.

Michero yedu yemushango yakanaka maningi inotidziirira kumatenda akapambauka kune kamweni kanoita kunge kamuchecheni antu azhinji akukaisa pambatso kudye zvimuchero zvakona zvinoderedza Bhii Pii.

Tine imweni mimbuti yatinayo pamizi pedu, inofanana nemimango, mimangoyo michero inodyiwa, inotichengetedze mwiri yedu, mashakani akona mutombohe unoakwatisa mumvura omwe zveyipisa, unowedzere ngazi.

Taanawo madhokodheya anoona ngezvemitombo yedu yechianhu, akatopiwa mapepa nehurumende yedu, kuti ndiwona anoona nezvekugadzirwa nekunasirwa kwemitombo yechiantu.

Mitombo yedu yechiantu yakanaka maningi atingaipedzi yazvinongoda kuziya kuenda neano iziya ochindokukombidza wochikuma wabhuirwa kuti ngouyu waunenge weida.

Eya tiri kubhuirana kuti ngatitore mitombo teisime pamhatso asi kune imweni miti isingaiti kutwara kunze pamhatso miti yakaita se miuyu nemupfura ngai chengetedzwe irimwo mumakwashamo.

Amweni edu angwara peyani ari kuzviyayeya zvikubhuyiwa zvekutore mitombo yatinoona kuti yakatikoshere maningi eyitore eyise pakanaka mumamuzi eyidiridzire eyiyingwarira.

Mashango edu akadzara mitombo indaa yekuti atizikuibhuyirwa baa tikaibhuyirwa tinozvioona kuti akadzaara mitombo ngaachengetedzwe

Mazuva anaya antu azhinji akariashire soko rokuti ngatitore mitombo yedu kumasango tiiunze mumanhatso mwedu. Amweni arikuisime kukomberedze mhatso, amweni aritokuisime mumagadheni.

Tinodakara maningi ngemitombo yedu yechiantu iri kutidetsera zvakanyanya mumamizi mwedumo kunyanyanyanya ari mumabuya kure nezvibhedhlera ari kungopona ndiyo.

Mitombo yedu yechiantu inoseenzeswa njira dzakasiyana siyana imweni inoseenzeswa mashakani amweni anotoita ekutsenga akadaro asikazi kubikwa amweni anoseenzesa zvino berekwamwo nemumbuti wakhona kurapa.

Tirikudakara yaambo ngekuti mitombo yedu yechiantu yakutozivikanwawo pasi rese yakungotorwawo yemutombo yakatofanana nemitombo yechingezi.

Tinayo mitombo yedu yechiantu, irikutibesera maningi mumabuya mwedumo. Azhinji edu mumabuyamwo atoendi kuchibhehleya. Dzimweni dzemukuwo chibhehleya chakhona chinonga chiri muhambo. Kutodesereka nemashakaniwo awawo.

Akuru edu ekaretu, aindoti musa shana ukapanda, otobude kubanzi, woona nguwa isipi opetuka nekamudzi ,kana kuti ngekashakani. Hino tinoabonga nekuti azhinji edu, taakutoiziya mitomboyo.

Tine mumbiti yakawanda maningi mumakanyi medu umu kudhaya zviyayi vantu vachatanga mahlaseya yakatemwa maningi vantu veitema mutombo yaisisa kutibetsera inotibetsera mitombo yona ngatisatema mumbiti ba.

Kudhayako taiitya paani mitombo iyi techiti pamwe tinokuwadzwa ndiyo pamwe tinokakanganiswa ndiyo zvinezvi yanakire kuti mizhinji yakhona yakandohloyiwa ikaonekwa kuti inokodzera kumwiwa.

Dambudziko riyani rekuseenzese mitombo usiwo rakuchizopera hino nekuti akafunda akuhamba mumashango umo eitora mitombo iya eitora mifodho kwakunyora magama ayo nezvainoshanda padzasi.

Antu azhinji ari kurizwa ririku shumairwa kuti ngati tore mitombo yedu yechi anhu tiise pamuzi azhinji mi mbatso dzawo dzatonaka mu mizi mwawo ngenda ye mitombo yaaka tore ku mashango.

Chakudakadzira mitombo yedu yechianhu mazuwa anaya ngeekuti yakupindawo mumuchina. Zvakunyorwawo mazita, wakutobhuirwawo kuti uyu unomwa kanganai. Wasiyana nekaretu taindokuma totomwa.

Ngatidakarire hurumende dzedu dzakatendera .Ana godobori edu anoziya nezvemitombo kuti avhurewo mhatso dzawo eihlamburusa mitombo yona yeiiswe mumabhotoro yeizotengeswa .